Biifisate yineemmo woyite biifisate yaa xunsate yaate. Mitto bayicho biifanno garinni addi addi biifinnsanni garinni biifinse woyi seesiinse loonsanniwa biifisate yineemmo yaate.

Agatotte yineemo woyite lamu gari agattote dani no yaate dinibissanno agatonna dinnissanokki agatto yineemo yaate dinibissanno agatto yineemot haraqe xajje biiru hattono woleno kuri lawannor dinibbisanno agatto ikkitana dinnissanokki agatto kayin bunu sha"e hattono lasilasu hattono ado dinibissannoki agattoot yaate

odoote yineemmowoyite odoote yaa mashalaqqete yaate wole gobbara ikkitino odoo odootenni woyi raadoone macciishshatenni hattono televishiine la''atenni odoo afi'neemmo yaate odoote yineemmowoyite loeontanni horo uyitannonkete yaate.

Koattetebyineemmo woyite adi adi koatte no tini koatteno lekate wodhineemmota ikitanna lekate wodhineemo woyite injaanno arin ni loonsoonnita ikitanna hattono utichu lekanke qasanonkekki gede gufichu lekanke gananonkekku gede koatte lowo horo uutanonke yaate

Giwirinna:-giwirinna yineemo woyite adi adi giwirinnu dani no yaate kuni giwirininno gateenni kayisi'nanni gara ikano gateeni wixineemmohu adi adi badala hattono qamadeno hatono hayixe bashanie lawanore kuri lawannore baallankare giwirinnaho yinanni

Safote latishshaati yineemmo woyite xintu latishshaati yaate. Safote latishshi addi addi garinni manchu beettira horo aannoho yaate. Safote latishshaati yineemmo woyite rosu mine hattono fayyimmate owaante uyinanniwa hattono doogo lawinori baalunkunni safote latishshaati yaate.

Electironkisete yaa korreentete yaate korreente addi addi caabbichu horo uytannonke yaate electroniksete yineemmo woyte korreentetenni loonsoonnire addi addi garinni moobayile laapitoppe hattono kompiitere hattono woleno kuri lawannore baalankanni gamba assine electironiksete yineemmo

Muronna laalo yineemo woyite muronna laalo gateenni afanitannota ikkitanna tini murona manichu beetti muro kayisire laalo afiranno yaate laalote yineemo woyite itate horonis'neemota ikkitanna kuriuu awokaado hattono manigo papayyu Baalunknni laalote yineemo yaate

Sumudaho yineemmo woyte mittowa sumundoonniha woy mittu quchumira sumuda afeemmo yaate, kuni sumudino hakkuy quchumiha ayiimmasi woy mayiimmasi leellishshanno garinni sumundoonniwa sumudaho yineemmo yaate.

loosoho yaa manchu beettira jawa horo aannoho yaate kuni loosino addi addi garinni mannu wolqa fushshe hattono woxesi fushshe loosannoha loosoho yineemmo yaate loosoho yaa manchi beettira lowo horo aannoho yaate .

Ama'note yineemo woyite mannu addi addi garinni kaaliqasi maganisiranno garaat yaate addi addi xaa yannara kaliqete ama'no haamatu danit no yaate tini ama'note danino mannu kaaliqasi maganisranno dogooti yaate

Minenna gallanni mine yineemmo woyte mineho yineemmohu minne worroonni mine ikkanna, gallanni mineeti yineemmohu kayiinni mannu mine e"e galanno mineeti yaate, konni mini giddo saadano galtanno mannuno galanno gallanni mine yinummowaati

Mininna biirote uduunnichooti yineemmo woyiite mine ikko biirote horonsi'nanni uduunnicho ikkanna kuni uduunnichino ofollate ikko aanaho worre borreessirate horonsi'nanniha mininna biirote uduunnichooti yinanni yaate

Baattote ofollanna dhage, baattote ofollanna dhahe yineemmo woyte addi addi danniti noo yaate, baattote ofolla mittowa heeshshi mittowa gotti yitinotta baattote ofollanna dhage yineemmo ,baattote ofolle aana addi addi dhage noo yaate kalaqamuni nooti

Seensileho yineemmo woyte biinfileho yaate, biinfileho yineemmo woyte xumileho yaatenna, seensilu kunni addi addi garinni goowinkera ikko angankera biifano garinni biifisi'ne seense biinfeemmo gara biinfileho yineemmo

Hayyonna bude hayyote yineemmoti kalaqamunni afi'neemmo egenno ikkitanna tini egennono manchu beetti kalaqamunni afirannote yaate budeho yineemmohu kayeenni manchu beetti Addi Addi garinni daga mitte daga mittu umisi budi noosi yaate

Rosoho yineemo woyite rosu manichi xinittaho yaate roso rosinoanichi egenno afiranno roso rosi o Manichi gobba gashano roso rosino manichi gobba woueesanno yaatena Rosoho yaa manichi beetira heeshote xinitaati yaate

egensiishsha yineemmo wote manchi beettira lowo horo noosi mitto bayiicho anfoommokiwa egensiishsha la'atenni anfeemmo yaatena egensiishshu manchi beettira woyi mitte qarqarira lowo horo aanno yaate.

Agattote yineemmo woyte lamu daniti agattote dani no yaate insano dimbissannonna dimbissannokki agatto no yaate dimbissanno agatto yineemmori haraqe aga hattono biiru agatto ikkitanna dimbissannokki agatto yineemmori kayinni shae lasilaassu ado dimbissaakki agattooti yaate

Rosoho, rosoho yaa manchu beettira lophote xintaati yaate. roso rosino manchi egenno afiranno yaate. roso rosino manchi addi addi garinni egenno afire gobbasino losse isonotono losse gobbaadintanni saawanno yaatena, rosu manchi beettira lophote xintaati yaate.

Kalaqonna qooxeessa yineemori kalaqo kalaqamunni kalaqanitte leelitannota ikkitanna qooxesaho yineemori kayinni kalaqote aana afamannoho yaate qooxeesu addi addi garinni biife leelanno qooxesinno hattono bushe leelanno qooxesinno noona kalaqaho yineemohu kayinni kalaqamunni kaaliqi kalaqinoho yaate

Loosoho yineemmo woyite manchu beetti addintanni loosu lowo horo afirino yaate loosoho yineemmo woyite mittu manchi wolqasi fushe hattono woxesi baaxxe loosisanno gara loosoho yineemmo yaate loosu addintanni lowo horooti

Mininna biirote uduunnichooti yineemmo wwoyte mine horoonsi'neemmohano ikko biirote horoonsi'neemmoha mininna biirote uduunnichooti yijneemmo mininninna biirote uduunnichooti yineemmohu mine horoonsi'neemmoha ikko biirote horoonsi'neemmoha biirote uduunnichooti yineemmo

Sagalete yineemmo woyiite, sagale iteeti manchi beetti heerannohu yaate sagale addintanni lowo kaa'lo afidhino hattono manchi beetti sagale itateni lophanno hattono hakkii saeenna saadateno sagale lowo horo uuyiitanno yaate.

Seesaho yaa biinfileho yaate ,seesaho yaa xumete yaate, xumete yaa addi addi garinni biinfileho horonsi'nanniha seesaho yineemmo yaate, seesaho yineemmo woyteno goowinkera addi addi garinni seesinse wodhineemmo hattono udano biifinse udi'neemmo gara seesaho yinnanni yaate.

Muronna laalo yineemmo woyte muro addi addi garinni kayinsenna fulittanotta ikkitto kayinsikkinni fulittanotta murote yineemmo ,laalote yineemmoti kayinni murotewinni afi'neemmotta laalote yineemmo yaate kuri laalono phaphaya muuze, awukkado hattonno babbaxino danni kuri lawanore laalote yineemmo yaate.

Hijaaraho yineemmo woyiite xaa yannara Babbaxxino garinni mannu mine minu aana gotti assanni biifise hijaara loosanni no yaate hijaaraho yaa mine minu aana gotti assine ale qolle minnanni gara hijaaraho yineemmo yaate

Kalaqonna qooxeessa yineemo woyite kalaqamunni kaaliiqi kalaqinota ikkitanna qooxesaho yineemohu kayinni kalaqote aana addi addi garinni heerannoha qooxessaho yineemo yaate kuni qooxesino Kalaqote aananni heraho yaate

Hijaara, hijaaraho yineemmo woyte mannu addi garinni mannu xaa yannara biifise loosanni noo gara ikkanna hijaara yineemmo woyte mine Minu aana Gotti assine minnanni mine hijaaraho yinanni Yaate

Rosoho yineemmo woyite rosu manchi beettira lophote xintaati yaate roso ronsiro egenno afi'nanni yaate roso ronsiro addi addi garinni mannu afinokkire roso rosiha ikkiro egenno afiranno yaatena manchu beettira rosu lophote xintaho

Daganna maate yinneemmo woyte mite gobbara mitu garinni gamba yee heeranoha dagate yinneemmo yaate, maatete yinneemmoti kayinni mitto mine heedhanotta ikkittanna hakkuno ama annu ooso gamba assine oosote yinneemmo yaate.

Mashinubba yineemmo woyiite addi addi dani maashinete dani no yaate, maashinete woyi maashinubbate yineemo woyiite umo haxxanno maashine no buna baxxartanno maashine no. hattono addi addi garinni loonsoonni maashine gamba assine maashinubbate yinanni.

Hara, daa"atta, darama yinneemmo woyte, hara yaa mitu ollini wole olla, mitu bayichini wole bayicho hara ha'rate yinneemmo, daa"atate kayinni dhaggeefantaniwa marre daa"attani bayicho ikkanna ,daramate yinneemmo woyte qarru xaadena mite gobbani ikko mitu ollini wole olla darama daramate yinneemmo.

Hodishshanna yinneemmo woye addi addi gamba assine hodhishshanaho ,hodhishshu lowo kaa'lo aanonke mite baseni wole base harate hodhishshu addintanni lowo horo noosiho yaate, hodhishshaho yinneemmo woyte kaamellahu bire yannara farashu hatto gangotenni ha'nanniwa mite gobbani wole gobba harate hodhishshu lowo kaa'lo aanonkeho yaate

Godo'le, godo'lete yinneemmo woyte babbaxitino danni godo'le noo yaate, godo'lete yinneemmo woyte addi addi mannoti godo'lano gari no yaate ,godo'lete yinneemmo woyte lekkate kowaase, hattono lekkateni doda godo'lete yinneemmo yaate, godo'le manchi beettira lowo kaa'loti.

Rosoho yaa manchu beettira lophote xintaati yaate rosunni egenno afi'nanni rosu addintanni mitte gobbara lophote xintaati yaatena, rosoho yineemmo woyite egenno roso ronse afi'nanni hattono babbaxinore roso rosatenni egenno afi'nanni yaate.

Kalaqonna qooxeessa yineemmo woyte kalaqote yineemmo woyte kalaqamunni kalaqantinota ikkitanna qooxeessa yineemmohu kayinni kalaqamu aana heerannoha ikkanna addi addi base addi addi garinni kalaqote qoxeessira heerannoha qooxeessaho yinanni